Oshimaliwa osha simanekwa muuyuni awuhe, nakehe pamwe to yi owu na okulongitha oshimaliwa. Oshimaliwa ohashi longithwa okulanda iinima ,naamboka haa kala ye na oshimaliwa koomuma ohaa kala yeshi manga muupandi.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi lombwele aakwashigwana opo yi i patululile onkalamwenyo ompe, mono twiisindanene oondola omayovi N$20 000 ngele walongitha okakalata koye kombaanga okulanda iinima mostola.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho . Iimaliwa mbyoka ohayi kala yayooloka momalwaala, koondando, omafano ngoka geliko nayilwe. Unene kiimaliwa huka ohaku kala kwathanekwa aantu mboka yasimana ngaashi ongele yadhana onkandangala mekondjelomanguluko lyoshilongo shawo.

Ombanga ndjono yotango yopashigwana otayi kunkilile aantu opo ya yande uulunga wiimaliwa opo yeshi tseye kutya oyena uunongo mokukondjitha uulunga.

Ombaanga ndjoka yoNet bank otayi hiya aakwashigwana opo ya kuthe ombinga methigathano lyoka lyokutondoka ookilometa omulongo, opo wu ye methigathano ndika oto futu oodolla omathele gatatu nomilongo ntano.

Oshimaliwa osha simana kehe shimwe tolanda oho longitha oshimaliwa. Aalandithi ngele yalanditha etaya pewa iimaliwa ohayeyi yalula eta yeyi pakele ngaashi ndyono iikukutu ohayeyi pakele muundumba.

Ombaanga yaVenduka ihayi longo owala neempungulilo dhiimaliwa, ohayi kwashilipaleke wo noku gandja omakwatho komaudhano. Ngaashi kwali ya gandja ekwatho lyoshimaliwa shoondola omayovi omathele gaali.

Ombaanga ndjoka yaNedbank yolwaala oluzizi, oya gandja omakwatho komukunda Osona nopoloyeka ndjoka yokukaleka po omiti nomudhingoloko gu li nawa gwoopala.

Aantu mbono ha ya landitha uupaana oha ya vulu oku pewa iimaliwa tashi tumwa kongodhi komulandi, omuntu ngele alanda okapana ndele ke na oshimaliwa koomuma oha tumu owala tashi zi kombaanga ta tumine kongodhi yomuntu ngoka ta landitha okapaana.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi lombwele aakwashigwana naalongithi yawo opo yaninge oompangela, yo tayii longekidha nokunyanyukwa okupungula iimaliwa yawo yawape okuyi longitha methimbo lyonale.

Iimaliwa osho oshinima shoka sha simanekwa muuyuni awuhe. Nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho yayooloka okutya omondando, omolwaala nokiinima mbyoka/omafano ngoka gathaanekwa ko.

Omatyofa ogo gamwe gomiipundi mbyoka hayi longithwa unene moondunda ndhoka dho kuningilwa iigongi nenge moondunda moka hamu kundilwa aayenda.

Ombaanga yo FNB otayi tseyithile aanafaalama ngele mboka yena omadhidhilo nompangela yoku tungulula iimuna yawo, opo yaye yaka tale omikuli kombaanga ya tungululepo iimuna yawo.

Uuna to ende toyi koshilongo shilwe owapubwa okupingakanitha iimaliwa yokoshilongo shoye noyo koshilongo hoka wuuka. Iimaliwa yimwe ohayi kala yina ondando yili pombanda.

Ombaanga ndjono yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana opo yatseye eyooloko pokati konomola ndjono holongitha ashike lumwe, nonomola ndjono holongitha aluhe ngele tonana ko oshimaliwa kopungulilo yombaanga yoye.

Mostola aantu mbono haya kala taya landitha iinima yawo ngaashi omagadhi gokugwaya niinima yomiipala yaakulukadhi ohamu kala muudha oshoka aakulukadhi oye hole oku landa iinima yomiipala yawo opo yaye yekiininge nawa miipala yawo.

Ombaanga yaNedbank yolwaala oluzizi otayi kwashilipaleke nokutseyithila aakwashigwana naalongithi yawo, opo ya ninge omatokolo ngoka ge li mondjila uuna taya pungula iimaliwa yawo, opo ya mone iimaliwa yawo ya yooloka.

Opu na oositola ndhono hadhi landitha iinima yomomitse niinima yoku opaleka miipala. Ohadhi landitha nee ngaashi omafufu gaakulukadhi nomagadhi gomoshipala.

Ombaanga ndjono yotango yaNamibia otayi kwashilipaleke nokugandja omapandulo kaantu mboka yali yiisindanene muNovemba oondola dhaNamibia omayovi gaali nomathele gatano kehe gumwe.

Ombaanga ya Bank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana opo yavule yiisindanene okambo kombaanga komapungulilo kena ondando yoondola eyovi.

Ombaanga ya Standard bank otayi nkunkilile nokulondodha aakwashigwana oku kala yeli uupathi kookalyamupombo mboka haya kengelele aantu iimaliwa yawo. Otaya kunkililwa opo yaatume oonomola dhawo ndhoka haya longitha okupatulula oombaanga.

Ombaanga ndjono yo tango yopashigwana ota yi hiya aantu opo yaye kiiputudhilo ndjono yo pombanda hoka tayi ka kala tayi gandja uuyelele koUNAM noko NUST.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja omapandulo kaantu mboka yaali yiisindanene ongushu yoodola N$5000 sho yakala nokulongitha okakalata kombaanga okulanda iinima moositola.

Ano mbono ye na uunongo mbono wokuhonga iiti yaza nawo koosikola dhopaungomba nenge wa valelwamo oha ya hongo iitaafula iiwanawa no tayi hokitha, niitaafula mbyono oha yi longithwa.

Opuna aantu mboka yena uunongo wokundulukapo iinima ngaashi omatyofa mbyoka hayi longwa miipilangi nokombanda ohaku tulwa omafulafula , etaku tulwa omalapi ngoka omawanawa.

Ombanga ndjoka yatango yo pashigwana ohai kala nomaudhano ogendji .Hayi kwathele opo aantu yetepo uudhano, hayi gandja uutala nohayi gandja wo oshimaliwa shoka tanga .

Moosala mono dhiipindi mono hamu kala muna oongeshefa odhindji dhiipindi, ohamu kala muudha oshoka kehe gumwe ohayi aka konge oompumbwe dhe, ye tavulu wo okulanda iinima ye.

Oshimaliwa osho oshinima shoka hashi longithwa oku pingakanitha iinima ngaashi nee ando tolanditha oshinima yoo aantu mba ya hala oshinima shoka ohaye ku pe nee oshimaliwa. Iimaliwa ngele tayi yalulwa ohayi tulwa nee meshina ndyoka lyiimaliwa.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek oyo ombaanga yimwe ombwaanawa nohayi longithwa kaanasikola mboka haya mono omayambidhidho goshimaliwa okuza kepangelo, notayi ka kala nee yili moshiputudhilo shopombanda sha UNAM yi gandje uuyelele owundji.

Mesitola dhii kulya ohamu adhika iikulya ya yooloka ngaashi iikuki, oonyama dhakangwa nodha yothwa niihakautu . No mulandi oheya nee tahogolola shoka ahala okulanda ye tafutu ye tapewa iikulya ye mbyoka.

Ombaanga ndjono yo First National Bank otayi kwashilipaleke kutya longitha okakalata koye kombaanga okulanda mositola. Opo wu vule wiisindanene sha shomukuli.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi kwashilipaleke nokutseyithila aakwashigwana, opo yi isindanene okambo koye komapungulilo koBank Windhek hoka ke na ondando yoshimaliwa shoodola eyovi limwe.

Aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi, ohaya hongomo uutaafula uuwanawa, mboka wuna uukololo. Uutaafula mbono ohawu tentekwa iinima nohawu kala watulwa mondunda moka aakwanezimo haya gongala.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yayooloka kutya omolwaala, omongushu nomondando ngaashi kiilongo mbyono yaEuropa ohaku longithwa oshimaliwa shono hashi ithanwa Euro noshina ongushu yi li pombanda .

Opu na aantu mbono ye na uunongo wokuhonga iitafula miiti niipundi. Niitaafula mbyono ohayi hongwa mo nee nawa yo tayi tulwa opainda ndjono ombwaanawa hayi kala tayi adhimitha iitafula niipundi.

Ombaanga yoNedbank ndjono yolwaala oluzizi otayi tseyithile aakwashigwana kutya oshitayimbaanga shomoLiindili otashi patuluka masiku.

Oshimaliwa osha simana oshoka oshimaliwa ohashi longithwa okulanda kehe tuu shimwe . Nongele omuntu kena oshimaliwa oha kala aziyalala oshoka kena shoka ena okuninga.

Ombanga ndjoka yaVenduka otayi tseyithile aakwashigwana kutya olya etapo epandjo ndyoka hotula mongodhi ngoye tokala hotala omayalulilo goye gombaanga ngoye oto vulu woo okuedita uuyelele woye wopaumwe mongodhi kepandja hoka.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi kwashilipaleke mpaka opo wiilandele okashina koye kokuteleka hakiithanwa KenWood koolita heyali hono ondando yako yateelwa pevi lela sho kwali yili pombanda.

Omashofa ogo iipundi yimwe mbyoka ya simanekwa ngashingeyi unene po mahala ngono go ku talela oradio yomuzizimba ngono aakwanezimo ha ya kuutumba, nenge pomahala mpoka hapu kundilwa aayenda naatalelipo.

Oshimaliwa osho oshinima shoka sha simanekwa miilongo ayihe yomuuyuni. Oshimaliwa ohashi landa iinima konyala ayihe. Ngele ku na oshimaliwa ku na naana shoka to vulu okuninga.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka. Okutya omolwaala , okutya oko mathana ngoka geliko. Noshilongo shaTanzania oshina oshimaliwa shoka hashi ithanwa taku tiwa oshilingi , shoka shoondola omathele gatano gefo.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi tseyithile oshigwana opo shiki ilandele okambako kawo hoka koongalo, hoka ka li ke na N$6999.

Ombaanga yaNetbank yolwaala oluzize, otayi hiya nokwiithana aakwashigwana opo ya wayimine ethigathano lyokutondoka ookilometer 5 sigo 10 opo nee wuye methigathano ndika otuumbu oondola N$ 150.

Moombelewa nenge pomahala mpono hapu popithilwa aayenda ohapu adhikwa iitaafula iiwanawa lela niipundi mbyoka iiwanawa lela ya longwa koonkulungu nuukeka. Iipundi ohayi kala nee yatulwa po ya kundukidha oshitaafula nohayi kala tayi monika nawa lela.

Ombaanga ndjono yomuthika yopombanda oStandard bank otayi lombwele aakwashigwana kutya oshili oshipu okutumina omuntu iimaliwa e li nande okowambo, to tumu ashike nongodhi yoye tolongitha omukalo ngono haku tiwa oPay pulse.

Uuna ngele toka talelapo kiilongo yilwe manga inoo pita poongamba owuna oku pingakanitha iimaliwa yomoshilongo shoye ngoye wu pewe iimaliwa yomoshilongo shoka toyi, oshoka iilongo yimwe oyili yina iimaliwa yina ongushu onene yi vule iikwawo.

Aantu mbono yena uunongo woku honga iitafula niipundi miipilangi, ohaanduluka po iitafula iiwanawa ndjono hayi gwayekwa oshiima kombanda etayi kala ta yi tayima.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi tseyitha mpaka kutya ngele kuna okambo kombaangelo koBank Windhoek, oto vulu oku patulula okambo koye, to tula ko oshimaliwa oku ziilila pondje.

Iimaliwa oya simanekwa miilongo ayihe na oshilongo kehe shi na iimaliwa yasho ya yooka kiikwawo . Oshilongo Tanzania oshi na iimaliwa shono hashi ithanwa Shilling omathele gatano.

Aantu ohaya taambathana noku pingathathana iimaliwa ngele tayayi kiilongo iikwawo, manga to piti poongamba owuna oku pingathana oshimaliwa shomoshilongo sheni nomoshilongo moka wuuka, nopuna iilongo mbyono yina iimaliwa yina ondando yili pombanda.

Ombaanga ndjoka yoNedbank yoNedbank ndjoka yolwaala oluzizi otayi tseyithile aakwashigwana kutya oshi li oshipu okutumina omuntu oshimaliwa kongodhi noshi li oshipu okushinana ko.

Kala oshilyo shombaanga yotango yopashigwana nelalakano opo wu kale to pungula iimaliwa yoye nawa kombaanga ndjika.

Ano mbono yena uunongo woku honga iiti niipilangi, ohaya hongo mo iitaafula mbyoka hayi hongwa ne mo lute lwomuti, niitaafula mbika ohayi kala iiwanawa ya fikililwa omagulu giitenda haga kala goopalako nawa.

Oshimaliwa osho oshinima shimwe shono sha simana muuyuni awuhe. Omuntu ngele e na oshimaliwa oha kala a nyanyukwa nawa oshoka oshimaliwa otashi vulu okukandula po oompumbwe dhe adhihe.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana ohayi gandja omakwatho ogendji, ihayi longo owala noompungulilo dhiimaliwa ohayi vulu oku gandja omakwatho kuudhano wetanga, muudhano wetanga lyomokambamba.

Ombaanga yaVenduka otayi gandja omapandulo kuLovisa Lukas, ngoka kwali iisindanene N$1000 methigathano lyesiku lyohole.

Oshimaliwa osho oshinima shimwe shoka sha simanekwa miilongo ayihe ohashi longithwa okulanda iikutu, iikulya, noshowo okufuta osikola. Iimaliwa oyili pamaludhi ga yooloka ngaashi pu na iimaliwa yiitenda nambyoka yomafo.

Ombanga ndyono yabank windheok oha yi yi pomahala mpoka hapu gongala aantu oyendji opo yi ka gandje uuyelele kombinga yoombungulilo.

Moositola ohamu adhika Iinima oyindji nenge nditye pomahala ngoka giipindi ohapu adhika iinima oyindji ya yooloka, ohapu adhika iinima ngaashi yiikulya omayapela, omalemune, nomanuwa nosho tuu.

Pomahala ngono gomangeshefelo aantu haa pindike iinima yawo ohaapu kala puudha oshoka kehe omuntu ohayi a ka konge uukwashikependjewo we noompumbwe dhe pehala mpoka ye eta futu iinima ye tayi kegumbo

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi, ohaa hongomo iihongomwa ngaashi oosikopa. Oosikopa ndhono ohadhi tulwa moondunda dhokugondja hamu talwa oradio yomuzizimbe nenge moka hamu kundilwa aayenda. Moosikopa muno ohamu tulwa uuyaha nuukopi.

Ombanga yoStandard bank otayi lombwele oshigwana opo shilongithe okakalata kawo kombanga noshimaliwa shithike poodola omathele gaheyali opo shi vule shiye methigathano lyoku sindana oodola omayovi gatano.

Iimaliwa oyili omaludhi nomaludhi noyayooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo. Oko kutya omolwaala , komafano ngoka gathanekwako, oondando oshowoo oongushu.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aalanduli yawo naayakulwa yawo, opo yakale yena uungongo moompungulilo gawo. Ongele okupatulula okambo kombaanga, nenge omapulapulo gasha gagwedhwapo.

Ombaanga yoStandard bank otayi tseyitha kutya oto vulu wa nana iimaliwa nokakalata koye koombanga peshina lyomostola, ngele wa longitha okakalata koye mositola oku landa iipumbiwa yoye.

Mongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu una ta shiya mpo ku yalula oshimaliwa. Monalenale okwa li haya longitha oonyala okuyalula oshimaliwa. Ihe mongashingeyi opwa longwa uushina mboka ho tula mo owala ehwata lyiimaliwa ko taka yalula.

Oombaanga yoNetbank otayi kwashilipaleke nokulombwela aakwashigwana opo yaninge omatokolo geli mondjila nombaanga yawo. Opo ya mone iimaliwa yayooloka.

Ombaanga ndjono yotango yopashigwana otayi lombwele aakwashigwana ya kale taya mono uuyelele pethimbo kombinga yoompungulilo dhoombaanga dhawo mpono haya tuminwa okatumwalaka okahupi kokongodhi.

Ngele toyi kiilongo yilwe nena owuna okupingakanitha oshimaliwa sho shilongo shaandjeni noshimaliwa sho shi longo hono toyi opena iilongo yimwe yina ongushu yili pombanda unene.

Opu na aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi oha ya hongomo iipundi niitafula. Iipundi mbyono ohayi tulwa opayinda ombwanawa opo yaa kulupe yo kayi ninge nayi komeya.

Oombanga ya Standard Bank oto vulu wa longa iinima oyindji nawo, oto vulu oku tula oshimaliwa kombanga yoye, oto vulu wa tumina omuntu oshimaliwa, toshi mu tumine wala kongodhi, ye te keshi nanako kokashina pondje.

Opu na aantu mboka ye na uunongo mboka ya za nawo koosikola dhomaungomba yamwe ohaa valwa nawo. Yamwe oye na uunonga wokuninga iitafula niipundi yomatyofa.

Moositola mono hamu landithwa iikulya, omuntu ngele a kutha iikulya yaye mbyoka a pumbwa okulanda, ohayi nee pookompiuta aka dhengithe iikulya ye, e ta futu iimaliwa yaantu, ye ta pewa iikulya ye e tayi kaandjawo.

Ano mbono yena uunongo woku honga iipilangi, ohaa hongo iipilangi nohaya ningimo iinima ngaashi iipundi ,iitaafula ,omatyofa noombete.

Ombaanga ndjoka yaFirst National Bank ihayi gandja owala omakwatho gokupungula iimaliwa, ohayi gandja wo omakwatho gamwe giili komahangano galwe goshimaliwa.

Oshimaliwa osha simanekwa muuyuni awuhe, iilongo oyina iimaliwa ya yoolokathana kiilongo iikwawo mo lwaala monongushu noshimaliwa shoka sha kongo opuna oshimaliwa shoka shefo shoodola omilingo ntano.

Ombaanga yaVenduka otayi halele oomeme esiku lyawo lyoomeme, notayi ka kala yi na omathigathano mono to isindanene oondola eyovi dhokulanda iinima mostola.

Ngele toyi kiilongo toka talelapo owuna oku okupingakanitha oshimaliwa shomo shilongo shaayeni noshi maliwa shomoshilongo moka wuuka, niimaliwa yomiilongo yimwe oyina ongushu yili po mbanda yivule yomiilongo iikwawo.

Mositola ohamu landithwa uukwashike pendje owundji. Naantu ngele yapewa oondjambi dhawo ohaya yi yakakonge oompumbwe dhawo keesitola. Nongele yakutha oopumbwe dhawo, ohaya fala pomashina gokudhengitha yo yafute yo yaye.

Ombaanga ndjoka yoNedbank yolwaala oluzizi otayi ithana aakwashigwana, opo ya wayimine ethigathano lyokutondoka ookilometa ntano sigo omulongo na opo wu ye methigathano ndika oto futu N$150.

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi, ohaya hongomo iipundi ndyoka hayi kala tayi monika nawa nohayi kala ya payindwa nopayinda ombwanawa opo yaakulupe yoyi kale tayi tayima.

Oshimaliwa osho shimwe shoka sha simanekwa muuyuni awuhe shaashi uuna kuna sha oshimaliwa kunashoka to vulu okununga lela nangele oshilongo oshina oshimaliwa oshina oshimaliwa shasho okutya omolwala ,mondando osho mongushu.

Ombaanga ndjono yaBank windhoek yolwala olu tiligane, otayi londodha oshigwana kutya ombaanga kayina esiku yipule omulongithi gwombaanga a tume oshimaliwa, opo a vule a nane ko oshimaliwa she kombaanga.

Ombanga yo Standard Bank ihayi longo wala noompungulilo dhiimaliwa noku siikilila iimaliwa, ohayi gandja wo omakwatho goopoloyeka ngashi kwaliya gandja ekwatho lyo poloyeka yoku landa oodhopi, sho million 3,5.

Ombaanga yoStandard Bank otayi londodha oshingwana opo shi kale shili uupathi kookalyampombo mbono haya dhenge le aantu taya pula oonomola dhontumba opo ya vulu oku kutha ko iimaliwa yaantu koombaanga.

Ombaanga ndjika yaBank Windhoek otayi lombwele aakwashigwana opo ya kale yuuvite uunambano onga yeli megumbo oshoka nombaanga ndjika oto vulu okupewa omukuli wu kiilandele egumbo lyoye ngoye toya wu fute nale.

Iimaliwa oyo oshinima shoka sha simanekwa muuyuni awuhe na kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka okutya omomwaala, omondando nomongushu . Nomiilongo ya Europa ohamu adhika mbyoka hayi ithanwa oo Euro

Moositola omo moka aantu haa yi yaka konge uushikependjewo wa wo nosho woo oompumbwe dhawo. Oha mu adhika iiinima oyindji ngaashi iikulya, omagadhi goku gwaya kolutu nosho woo iikunwa.

Momahala ngono gokufanditha ohamu kala mu udha aantu oyendji, oshoka kehe omuntu oheya a konge iipumbiwa yegumbo lyaandjawo, ye ta landa.

Ope na pomahala mpono puuwanawa mpoka hapu landithwa iikulya. Pomahala mpoka ohapu kala iipundi niitaafula mbyoka haya kuutumba opo yalile iikulya yawo.

Oshimaliwa oshasimanekwamuuyuni awushe keshe pamwe mpoka toyi oshimaliwa ngaa wuna okulongitha onga ngele oto londo olefa oshimaliwa oshimaliwa ngaa. Keshe oshilongo oshina iimaliwa mbi yayooloka kiikwawo.

Mondunda mono hamu kundilwa aayenda nenge hamu ningilwa iigongi ohamu kala wuna iitafula iiwanawa ya hongwa miiti niipundi. Iitafula mbika ohayi kala ya gwayekwa sha kombanda yi kale tayi adhima.

Ombanga ndjono yoBank Windhoek otayi kwashilipaleke kutya oto vulu wi ilandela embakumbaku lyo John del toli landa kombanga. To kala ho futu ko odollar omayovi omulongo omathele gaali kehe komwedhi.

Ombaanga yoBank Windhoek oye ya po nepandja ndoka ho longitha kongodhi, ndoka hali pula opo wu patulule oompungulilo dhoye noshipala shoye.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek yolwaala olutiligane, otayi kwashilipaleke nokutseyithila aakwashigwana kusha, oyena uushina mboka wopondje, kuwo hoka tovulu walongitha okashina okutula iimaliwa komupungulilo gombanga yoye.

Aantu ngele ya hogolola iinima yawo moositola moka dhokulanditha iinima, ohayayi nena pomashina ngoka haya kadhengitha iinima yawo, taya futu iinima yawo, yo taya pewa iinima yawo, taya shuna komalukalwa gawo yanyanyukwa.

Mongashingeyi eembete oombwanawa lela, ha dhi kala dhina omatalashe omanene nawa, oha dhi kala ne dha yalwa nomalapi omatokrle, nokonima yo meter, oha ku kala oka pundi ko ku kuutumba.

Kehe omuntu okuna ombete yokulala, opena ne oombeye ndhoka oombwaanawa, dho oonene, h dhi kala dhina omatalashe omatokele, nomuntu oha kala enapo oka pundi ke koku kuutumba.

Ombanga ya Venduka otayi londodha aalongithi yawo kutya ombanga kayina esiku yiku endeleleke opo u vule okutuma oshimaliwa mbono ookalyamupombo owala.

Oshimaliwa osho oshinima sha simanekwa muuyuni awuhe. Kehe oshilongo oshi na oshimaliwa sha sho sha yooloka, okutya omondando, omongushu nenge omolwaala, niilongo yimwe oyina iimaliwa yi na ongushu yi li pevi.

Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo yo iimaliwa oyili pamaludhi. Opuna iimaliwa mbyoka yiitenda po opuna iimaliwa mbyoka yomafo. Niimaliwa mbyoka ya simanekwa lela oyo iimaliwa mbyoka yomafo.

Moositola dhiizalomwa ohamu kala mu udha oshoka aantu ngele ya futwa oondjambi dhawo ohaya yi koositola yaka konge iizalomwa yawo oshowo oongaku dhokuzala.

Ombaanga yoFNB otayi lombwele aakwashigwana kutya, ngele oto longo nuudhiginini nayo otayi ku kwathele wo opo wuvule oku eta po ongeshefa yoye yomalandithilo ngoye wuvule okwi ihupitha.

Otuna aantu mbono nayi wokugonga iiti niipilangi . Ohaya tula iipilangi kumwe opo yaningepo Iipundi niitaafula noombete dhokulala oshowoo uusikopa wokupungulila iinima .

Ombaanga yoNedbank otayi tseyithile nokulombwela aalongithi yawo kutya oshitayi shokoKatima Mulilo otashi ka pata , omolwaashoka otashi longwa shiye pomuthika gopombanda .

Aantu ohaya ka konga iinima yawo ngele ya futwa oondjambi dhawo kiilonga yawo, ohaya yi nee pomahala mpono hapu kala ta pu fandithwa iinima yawo. Ohaya ka konga nee ngaashi omamate go moondunda.

Ngele toyi koshilongo shaantu nena owuna okupingakanitha oshimaliwa shomoshilongo shaayeni noshimaliwa shomoshilongo moka wu uka, opo wukavule okulongitha oshimaliwa shomoshilongo moka wu uka.

Ombaanga ndjoka yoFirst National Bank ihayi longo owala noku gandja omakwatho gokupungula nokusiikilila iisimpo, ashike ohayi gandja wo omakwatho goshimaliwa komahangano galwe gi ili.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji naantu ohayayi ne yakakonge oompumbwe dhawo dhoka yapumbwa, na ngele akutha shoka apumbwa ohayi peshina eta dhengithe oshinima she ye tafutu iimaliwa yaantu.

Ombaanga ndjoka yaBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana opo yi ilandele iinima yawo yo muutalala, yi ilandele okashina hoka ko kupopyaleka nokandjako hoka komeya omapyu nekopi lyoku tula oteye.

Ope na aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi. Ohaya tete nee ipilangi etaye yi gongele, opo ya vule okutholoma mo iinima ngaashi iipundi, iipilangi yokutungitha oshowo uusikopa wokupungula iinima.

Ombaanga ndjono yaNedbank ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa , ohayi gandja woo omikuli opo wuvule wiilandele egumbo lyoye ndjoka ewananwa ngwee toke yi gandja konale.

Ondunda ndjoka haku tiwa oseti oyo ondunda mono aakwanezimo haya tokelwa taya tala oradio yomuzizimba nomondunda muno ohamu kala mwa ningwa nawa muna uusikopa woku tetekwa iinima.

Oshimaliwa osho oshinima sha simanekwa miilongo ayihe noshimaliwa osho eliko lyo shilongo niimaliwa oya yooloka miilongo yi ili noyi ili nokiilongo mbyoka yo kwe Eupora ohaku longithwa oshimaliwa shoka haku ithanwa oEuro.

Moositola ohamu landithwa iinima oyindji. Naantu ohaya yi nee moositola ya ka konge iishike pendjewo yawo. Nongele yeyi kongo taya yi nee pomashina gokufuta yaka fute iinima yawo.

Oshimaliwa osho shimwe shoka sha simana muuyuni awuhe nohashi longithwa unene mokuninga tuu noku landa iinima ayihe. Omuntu ngele kena oshimaliwa nena ohi iyadha eli angwangwana ye iha kala uvite nawa.

Ombaanga yoStandard bank otayi gandja omapandulo nomahaleloyambeko kutate Martin ngoka kwali eya puutango sho kwali a isindanene ohauto ye ndjoka yoGD6.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi kwashilipaleke nokutseyithila aalongithi yawo omukalo ngoka omupe opo gweya po gokutuminwa oshimaliwa kongodhi goye toshi nana ko. Oshimaliwa shika otoshi nana ko kehe pamwe.

Mositola ohamu a dhika iinima oyindji mbyoka hayi kala ya pakelwa moolaka, naantu ohaya yi nee koositola yaka konge uukwashikependjewo wa wo, taya kutha iinima ya wo taya landa.

Ombaanga ndjoka yo Standard Bank oyina omathigathano moka to isindanene oshitukutuku shoye sho Toyota Hilux yoondunda mbali. Nethigathano ndika olyili ko sigo omilongo ndatu nalimwe ga Decemba omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Ombaanga ndjono yoBank Windhoek otayi lombwele aakwashigwana naalongithi yawo kutya, ngele kuna okambo keempungulilo dhombaanga yoBank Windhoek, inda nena wu ka patulule okambo koye, kombaanga yoBank Windhoek.

Ombaanga yobank Windhoek otayi kwashilipaleke nokutseyithila aakwashigwana kutya, ombaanga kayi na esiku yipule omuntu onomola ndjoka hayi longithwa oku patululitha noku kutha ko iimaliwa kombaanga.

Moositola ngele toyimo opena mpoka hapu kala pwa kandekwa ihapu endelwa opo aantu yavule oku elandulathano lili nawa mositola ngele toyimo nongele tozimo.

Ope na aantu mboka yaya kosikola dhuungomba noya zako ne nuunongo wokuninga iinima ngaashi ooskopa ndhoka hadhi longwa miipilangi, omatyofa niipundi noshowo iitaafula mbyoka iiwanawa.

Ombaanga yo Bank Windhoek otayi tseyithile aalanduli yawo kutya oyina iitayi moondoolopa ngaashi oTsumeb, Outapi, Rundu, Opuwo, Grootfontein, Okahawo nomOkahandja.

Iimaliwa oya yoolokathana kutya omo lwaala okutya omongushi kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yayooloka onkee tayi pingakanithwa koongamba ohayi kala yapakelwa nawa.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi lombwele aakwashigwana, opo yalongithe okakalata kawo komangeshefelo okutala omayalulilo gawo goombaanga. Yo yakaleke po ethimbo lyawo noku lopota shoka tashi inyenge komayalulilo gawo.

OBank Windhoek otayi ka kwashilipaleka omawudhano getanga lyokoompadhi ngoka taga ka ningilwa kokapale kaKeetmanshoop momasiku omilongo mbali nagaheyali sigo omilongo mbali nomugoyi gaJuuni.

Ombaanga ndjono yoBank Windhoek oye ya po nepandja limwe ndyoka hali patululwa noshipala, opo nduno wu kale to tala omayalulilo goye gombaanga kongodhi ngoye wu vule okupatolola shoka tashi inyenge kombaanga yoye.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka yasimanekwa mongashingeyi , hayi kala yatulwa mondunda yokuyakulila aayenda, moondunda moka aantu haya hungile . Iipundi mbika oyina ondilo nohayi longwa miiti nomiipilangi ,mbyoka yasimanekwa mongaashingeyi, hayi kala yatulwa mondunda yokuyakulila aayenda, moka aantu haya hungile. Iipundi mbyika oyina ondilo nohayi longwa miiti nomiipilangi.

Ombaanga ndjono ya Venduka otayi tseyithile aalongithi yawo opo yakale haya tseyithile ombaanga ngele yamono omayinyengo gapula komayalulo goombaanga dhawo.

Aantu mbono yena uunongo woku honga iiti niipilangi ohaya nduluka iinima yomaludhi ogendji, miipilangi niiti ongaashi, iitafula, oombete, niipundi, noosikopa dhoku pungulila iinima.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha kutya paife oto vulu oku longitha okakalata koye koombaanga oku landa iinima moositola, itoo longitha oshimaliwa koomuma.

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi , uunongo mbono ya za nawo koosikola dhopaungomba nenge wa valelwamo ohaya hongo nduno uusikopa uuwanawa miipilangi.

Opuna iipundi mbyoka iiwanawa lela hayi longwa kaantu mbono yena uunongo nuunkulungu mokulonga iiti niipilangi . Iipundi ohayi tulwa nduno omafulafula nokombanda taku tulwa omalapi omawunawa .

Opuna iipundi mbyoka hayi longwa miiti nenge miipilangi, naantu mboka yena uunongo woku longa iipundi mbyoka ohaya longo mo iipundi iiwanawa lela oku tala no momeho.

Oshimaliwa osho oshinima shasimanekwa muuyuni awuhe kehe pamwe mpoka toti owuna oku longitha oshimaliwa. Oshimaliwa ohashi longithwa okulanda iikulya, iikutu, okufuta oosikola nosho tuu.

Mondunda ndjono hakutiwa oseti mono aakwanezimo haya tokelwa taya popi yo taya tala oradio yomuzizimba ohamu kala muuwanawa. ohamu adhika iipundi mbyoka yomatyofa noshitaafula shili pokati.

Ombaanga ndjoka yaNedbank ohayi kala no mathigathano, omathigathano ngono goku teleka okapana. Nomuteleki dhingi oha vene nee oondola omayovi omulongo.

Oma tyofa ogo gamwe gomii pundi mbyoka ya simana mo ngaashingeyi nohaga longithwa unene moondunda moka haku tiwa oseti, nenge moondunda mono hamu kundilwa aayenda, oshoka ngele to kuu tumba mo oho kala wu uvite nawa.

Ngele to yi mositola nena opu na mpoka hapu kala pwa kondekwa ihaapu endelwa nando. Shika ohashi ningwa, opo pu etwe elandulathano lyomositola ngele to yi mo nenge to zi mo.

Ombanga ndjoka yopashigwana ,ombaanga yimwe ombwanawa oshoka ohayi kwathele aakulupe mboka yena oomvula omilongo hamano ,oshoka ohaye yi longitha oshali iikando yili omulongo niitano kehe komwedhi ngele taya tumu iimaliwa yawo.

Ombaanga ndjoka yo Bank Windhoek otayi kwashilipaleke noku tseyithila aakwashigwana opo wuvule oku tumina oshimaliwa kegumbo toshituma owala kongodhi yoye nomukalo ngoka hagu ithanwa takutiwa o Easywallet.

Moositola ohamu adhika iinima ya yoolokathana, nakehe omuntu ohayi kositola opo akalande iipumbiwa ye. Oompumbwe dhaantu inaadhiifa, kehe gumwe kositola ohayiko akalande shoka apumbwa.

Ombanga yoNedbank otayi londodha aakwashigwana opo yakale yeli uupathi kokalyamupombo kaayagandje oonomola dhawo nande dhokupatululitha kaantu mboka taye yadhengele.

Ombaanga ndjoka yaNedbank yolwaala oluzizi otayi kwashilipaleke kutya, iihohela yayo otayi kagwa pevi okutameka momasiku 27 Desemba 2025.

Ombaanga ndjono yotango yopadhigwana otayi kwashilipaleke noku lombwela aantu opo yeki landele okashina kawo hoka koku pupyaleka koolitela heyali, hoka kali kena ondando yili pombanda ashike ngashi ngeyi ondando oya teyelwa kongolo.

Aantu ngele yafutwa nande yiilikolele iimaliwa ohaya yi ne koositola dhoka dhiizalomwa yakakonge iizalomwa yawo. Iizalomwa ohayikala ne yalekwa mositola opo yimonike nuupu.

Ombaanga ndjoka yo First National Bank ohayi kwathele aakokele mboka ye na oomvula omilongo hamano. Oshoka inaya ngambekwa kutya oya pumbwa oku kala yena ko iimaliwa yi yithike peni koombaanga dhawo.

Ngele tokatalelapo kiilonga yimwe owuna oku pingakanitha oshimaliwa shomo shilongo sheni naashi shoko shilongo hoka toyi. Opuna née iilonga yimwe ndjoka hayi kala yina oshimaliwa shina ondando yili pombanda.

Aantu mbono yena unongo wokuhonga iti nipilangi, mipilangi ohaya ndulukamo iinima oyindji mbyoka yalongwa nawa nukeka ngashi, iipundi, iitafula, nuusikopa wo.

Moostola ohamu kala iinima oyindji ngashi iikulya, iinima mbyoka ohayi kala ya pakelwa moolaka, nangele wa kutha oshinima shoye shoka wapanda oku landa, ohoyi ne peshina shika dhengithwe.

Opuna aantu mboka yena uunongo yaza nawo koosikola dhopawugomba nenge uuvalelwamo nongo aantu mbaka ohaaningi iitafula miipilangi nomiitenda.

Ombaanga ndjono yaNedbank yolwaala olu zizi, ota yi hiya aantu opo ya wayimine ethigathano lyo ku tondoka ookilometa sigo omulongo, opo nee wuye methigathano ndino, owuna okuumba oodola dha Namibia ethele nomilongo ntano.

Oositola ndhono hadhi fanditha oondjato niizalomwa noongaku, aantu oha ya yiko unene komisilo dhomwedhi, ngele yafutwa iimaliwa kiilonga opo ye kiikongele oompumbwe dhawo dho ko malutu.

Aantu mbono haya longo moongeshefa, aantu sho tayeya oku landa iinima yawo moositola, yo taya pewa iimaliwa, iimaliwa ohayeyi yalula ne apukala pena uushina, nongele yeyi yalula ohayeyi tula meshina lyiimaliwa.

Opena aantu mbono yena uunongo wokuninga iipundi mbyoka haku tiwa omatyofa. Mbyono hayi ningwa miipilangi. Ano ohaku tulwa nee omafulafula nenge omatalashe nokombanda yomafulafula nenge omatalashe taku tulwa omalapi ngoka omawanawa.

Omatyofa ogo iipundi mbyono yi li ya simanekwa monena. Ohaga kala ga longwa miipilangi nomomafulafula nongele to kuutumba ko iho ehama nando kiikuutumbitho nenge mombunda.

Pena aantu mboka yena uunongo wokuninga iipundi mbyoka hakutiwa omatyofa, ohaye yi ne nawa tayeyi ningile nawa uutaafula wawo mboka uuwanawa mboka hawukala watulwa pokati kiipundi mbika yomatyofa ngele aantu yakuutumba.

Meesitola meesaala mono hamu adhika oositola odhindji. Ohamukala muudha ngaashi ethimbo lyomutenya, oshoka aantu ohayeende ethimbo ndyono lyomutenya opo yakakonge uukwashike pendjewo wawo, yo taalanda eempumbwe dhawo yo yavule okushuna komalukalwa gawo.

Opuna oongeshefa dhono , dhoku landitha iizalomwa ngaashi iikutu, oongaku woo. Aantu oha ya ka fadhitha nee mpono hapu kala aantu oyendji, opo yiimonene aalandi.

Ombaanga ndjoka yaVenduka otayi lombwele aakwashigwana okutaambako omwedhi ngoka gwaFembuluali oshoka, omwedhi ngoka gwaJanuali omwedhi ngoka hagukala omudhigu lela, shaashi oshimaliwa ihashi kala po lela.

Oombaanga yotango yopashigwana otayi londodha aakwashigwana opo yi ikaleke kokule nomakengelelo giimaliwa, yo ya kale wo ye na uunongo mokukondjitha omakengelelo giimaliwa.

Uuna toka talela po koshilongo shaantu nena owu na oku pingakanitha iimaliwa yomoshilongo sheni niimaliwa yokoshilongo hoka wuuka. Ope na nee iilongo yimwe mbyoka yi na ondando yi ili pevi yi vule iilongo iikwawo.

Aantu mbono ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi, miiti ohaya hongo mo uutemba woku iyogela koonyala nuutemba mbuno ohawu kala tawu monika nawa nowa opala. Owa kola. Ohawu kalelele.

Ombanga ndjono yoStandard Bank oyo ombanga yimwe ndjono ombwanawa hayi longo noompungulilo dhiimaliwa. Ombanga ndjika oyi holike kaakwashigwana oshoka ohayi gandja omayakulo geli nawa, yo inayi nika uufuthi. Yo ohayi gandja wo uuyelele wuli nawa kaalongithi yawo.

Opu na iipundi mbyoka iiwanawa lela. Iipundi mbino hayi kala ya tulwa uunima wa fa uukuusinga, opo ngele to kuutumba ito ehama kiikuutumbitho nenge wu ehame mombunda.

Ombaanga ndjoka yoFirst National Bank ihayi gandja owala omayakulo gokupungula oshimaliwa, ihe ohayi gandja wo omayakulo ngoka goompumbwe dhomoshigwana.

Momatungilo mono hamu adhika oositola odhindji dhiipindi ohamu kala muudha lela aantu yeya okukonga oompumbwe dhawo yoya shune komagumbo.

Ombaanga ndjono yotango yopashigwana otayi tseyithile oshigwana, opo shi matukile kositola ndjono yoNictus shi ka ilandele ekopi ndyono lyokunyeka omeya lyoolitela yimwe oshinkwanu heyali.

Iimaliwa oya simanekwa muyuuni awuhe. Noshimaliwa osho eliko lyoshilongo kehe. Nongele omuntu kena oshimaliwa oha kala a geya ti ipula kutya ote keshi adha peni. Opo a lande oompumbwe dhe.

Moondunda ndhono dhooseti ohamu kala mwa hongelwa uunima mboka uuwanawa woku tentekelwa iinima. Uunima mbono ohawu kala wa hongwa miipilangi kaantu mbono yena uunongo woku honga iiti niipilangi no hawu opaleke nawa mondunda.

Muuyuni iimaliwa oyo ya simanekwa, oshoka ngele ngele kushina kuna shoka to vulu okuninga. Oshilongo shaKongo oshina oondola omathele gaali goosenda.